Musulumiyaa ammaniyaa asay kareni eqqidi haasayidi deosona. macca asay qassi karetta maayidi huuphiyaa gozi uttidisona.

qassi wogga posteriyan karettan xaafetidaaga issi oyddu gidiyaaasay shiiqidi naababbide hokkidi xeelide beettoosona.

Aayeeranne aawaara issi bollan doosona. Qassikka sinttaara issinna de"iyara heeraa asa.

Nuugaa heeran issi bitanee shooro, I nusoo yiyode aaway A doosenna. I iita asa gidiyo gishshataw ixxees aaway.

Maayyidi giigidi lo''idi kiyyiyoode puulatiyooge beettees, hega gishshataw keehippe giigidi biyyiyooga asay dossees.

ha ogeppe ya bagaara haa xeeliya keettan bola huuphiyan beetiyage zal'e bankkiya malaataa.

Ha exxisoy ha bayida na'aiyo woykko baqqatida na'aaiyo erissuwaa. Hegaa gishshatasi ha keesis. He erissoy na'ee xaayuwaa qonccises.

Duge yiyya aayyiyaa huuphiyaa addussada qassikka hadirssa baggaa ogiyaara duge yaayyida daawus.

Heezzu cima asay eqqidi mittaa bollan xogettida bootta woraqataan xaafettidagaa nababiidde beettoosona.

Ha bitane misiliya medhuwa danddayees. Assi qassikka immota loyttidi dees hegaa misiliya giggissiyogee.

Nayiya issinna diyara bootta maayuwa maayada qassikka zo'o caammaa wottada giigada pude simmada eqqaasu.

Sulssoy hagee mal''iyo mal"oy abeeti! ane baara be'a. I mal''iyo mal''uwaa be'ana giikko katta ubban dummattees. keehippe mal''es sulssoy.

abeeti! issi bitanee nuuga heeran kaletees gooppite! I kaaletiyoode asay a siyees. I keehippe loyttidi kaaletiyo gishshatassa.

Issi aayyiyaa uttin na'ay uttin na'aa kushiyaan mittaaa qachchaydda de'awus na'ay kunddidi kushiyaa me'enan agena.

Issi na'ay cora asay eqqidi qootti wottiini I qassi maazinqquwa kaa'iiddi de'ees. Asaykka qassi doonaa dooyidi yexxiiddi de'ees.

issi na'aara na'eera pude biiddi de'iyode qassika eta heerappe issi aayyiya duge yaydda dawusu.

Issi na'ay karetta caamma wottidi, ooratta malatiyaga wotti wottidi eqqi wottiis.

Issi maayi gixxidi giiggida aaway coraa asaa sinttan eqqidi ha asaassi oddiddi dees, he asaykka a siiyidi de'ees.

Ha ogeppe ya baggaara de'iya keettay puulaati uttis. Hankko keettappe puulaatidi i beetees ubbatappe.

Qassi appaachchiya giya motoree pude simmidi ogiyani eqqi wottiis. Mata wode yiidabaa malatees. Ikkaa toggi wottiis.

Ha bombbay eqqidoogaappe asay haattan waayrlettenna. Waayettennan demmees. Ha baaso haggaazay doommoosappe takkiis.

Wolaytta ereeddo xaabbiyan oottiyaage Woldde taaxidi oddiyoode aybba lo''ees gideti/ i haassayiyoo haasay keehin lo'ees.

Ha suree nu gixxiyogee ayba lo'ees giidetii! Qassikka ooratta bawukka I. Hegaa gishshatawu keehippe lo'eesi.

Ha aayiya ammanawusu goopite, i amanoy o maadeessi saketada xoosoo tana neeni maara gin xoosay o patiis.

Wolaytta Sooddo Yunburshshiya malaatay zo'uwan xaafettidi qassikka giddon dumma dumma siileeti beetto...

Na'a issoy diyaage ba zokkuwan borssa ba'idi qassikka kushiyankka goochchidi pudeppe duge yiide beettees.

Issi karetta kootiya maayida aaway qassikka garssa bootta shamiziya maayiri asaassi eqqiri odiidde beettees.

Cora uyiyobay qassi ushshaynne dumma dumma asay baassi xaqqamettiyo miishshati shiiqidi keetta giddon utti uttidoosona.

Issi boottaa kaamee asaa ba garssan loytti caanidi dugeppe pude simmidi biidi de'ees.

Wogg dembbay de'iyagan ubba asaykka bantta paraa kooridi baggay yaa baggay haa gooddiidi bettoosona.

Issi manggiya de'iyara hayttaa loytta aakkada ayfiyakka issuwa issuwa ba giddon oykka uttaasu.

ha keettay koyro baasettidi ubbaka qassi shuchchaanne dumma dumma keexxassi koshiya yohoti kumiini keexxetidda keettaa

issi nyelaga naaa"u naati issi mitan oyqeti wotida boota woraqatan xaafeti utidaaga nababiidi beetoososna.

Na'aa issoy yelagay lo'idi gigidi qassikka baayo bana gigissidi de'ees i.

Issi yelaga na"iya lo"o maayuwa maaya giiga wottidaara cora asayi uttin sinttan eqqadayootaydda de"awusu.

ha beetiya na'ay gittiya zal'ees, yaatidi ha'i makiinaa laagiyoga doomiis.

Ogiya matan asay giigi uttiis. Kattaa anaani zeranaagaa kanchvhee attiis. Harabi aybikka baawa.

issi booray pude simmidi biidi diyide, qassi qomoora duge qassi karetta geleshoy duge yees.

Issi qeeri naati eqqi wottidagetussi issi gita aaway haasayiiddi de'ees. Naatikka qassi hayttaa immidi ezzgiidi doosona.

Ha keettappe ziino taan lo''o maayuwa shammas yaatiyo gishshatawu ha keettay aggidi bayzzes yaatiyo gishshatawu ha bitanee zal''iyo zal''e tana lo''ees.

Ha mishiriyaa nu shooron de'awus qassi inara yiyyaara taassi michchiyo. naa'ati issippe giyaa boosona shoorera shoorera.

issi na'iya de"iyara maxaafa oyqqada ba nabbabbiyo nabbabo keettaappe kiyaydda kareeni beettawusu.

issi qumaa kaattiyaa koranttiyaan sakayetti wottida iiqay beettees. qassikka qumma kaattidee dees.

Wogga keettay diyagan asay sooppe kiyiidi de'ees. A matankka qassi hara wogga keettaykka de'ees.

Ha ogee lo'ees goopite, gidon bootay tiyetidaagee keehippe loyttees qassi akka.

ha tooray beni wode asay shankkawu xaqqamettiyo tooraa, ikka qassi xeeraara de'iyaaga.

Issi mittiya de'iyaara hayttaa qolada ayfee kanchche kiyada beettaydda de'awusu.

issi poolisse naa"u asaa giddon eqqidi issinaa heppintaara haa eqqaasu. issoynaa ha baggaara qassi yaa eqqidiaari giddon eqqidi ooddid de'ees.

Toho kuwaasiya kaa'iya asaa kaa'iyo kaasaa be'iyode lo'eesi keehippe qassikka gooliya gelissiyode loyttidi lo'ees hegaapekka

lo'idi giigi wotida saani uttidi heezzu naat miicidi kaa'iidi beetoosona, issi boli utiidaageti;

Maadiya kaamee bari bollaani daro kattaa caanidi qassikka pude simmide biidde beettees.

Apikaaduwaa maanay ayba itees giideti qaassi bolla kiiyidi a wottanay i keehippe pude diicciyoo giishshatawu bolla kiyanagee iitees. hege diga tawu apikaadoy tana iitees.

toophiyaa banddiray xeelliyoode iita lo"ees. haahuwaan xeelliyoode qassi ubbakka carkkoy qaattiyoode keehippe lo"ees. toophiyaa banddiray tana daro lo"ees.

abeeti! hason de'iyaa miishshay kumenne hegappe yeddada miishshan shammada ekkada kiyanaw danddayyasa.

ha kaamee oorata, mata wode yiidaagaa, hegaa gishawu ha kaame harasan daridi beetenna oorata gididdo gishataassi qassi lo'ees.

peesibuukiyaan naa"u asay utti wotti hasayiyagee qassikka etappe bolla baggaara xaafettida xaapoy des.

hagee arba mince yunburssiya malaata, ha beetiyage arba mince yunburssiyassi wodhidaaaga erisiyaaga.

Ha aayyiya me'ida asaa kushiya woykko burqqida asa kushiya oykkaydda seelissukku. leddaani sakkissenaan oykkawus.

Iraadoonee woggay utti wottin A qassi issi aaway oykkidi mirqqiiddi beettees.

Ha samppay nusooni daro wodiya gam"iis. Ha"ikka aynne hanibeenna. Loyttiri lo"ees. Aani wottiri miyode tana.

issi motoreygnay issi mishiriyo caanidi ogiyara dugeppe pude biiddi beettees.

Musulumiyaa woossiyoo keettan kareni naa"u aawati huuphiyaan karetta qophiyaa woottidi eqqi uttidoosona.

ha asay coray eqqidi issoy issuwara shamiidinne bayziidi de'ees, bagay miishshaa kessidi bayziidi de'ees,

issi naa'u ishati duge yiiddi diyode qassi issi cimida aaway pude biiddi beettees.

Aaye issiniyaa diyaara bulukkuwaa bootta muqiyaa malattiyagga mayadda lo"adda dugge simadda ogiyaara baydda dawussu.

Soon asay qumaa mi siimmido disttiya woykko birata miishshaa kattaa kattiyoogaa karen wotti wottiis.

Gonddallee wolaytta asay beni wode olaayyo xaqqamettiyo buquraa he buquraykka qassi tooraappe naagiyagaa.

Ha beetiyagee tayshshaa, ippe qassi guyeera de'iyage nu shooro de'iya bitaniya na'aa eti naa'ay timmirte keetaappe yiididi de'oosona.

Gaaamoy wudiya goodenaadan naaga, kiyiyaba gidikko miizaa bochchenaadan an gatenaadan naaga.

Hagee orttodokisiyaa woossiyo keettaa. Orttodokisiya ammaniya asay yiidi bantta xoossaara woossiyo sohuwaa.

wogga kaamee qassikka biittaa bobboqidi goyyidi giigissiiddi beettees.

Xaaramusiyan haattaa malatiya haraqee tigetti wottis. I matan qassi asikka baawa.

Wolaytta yunbberesttiya malaatayi ayba lo"es giidetii? Zo"idi qassikka wolaytta yunbberesttiya giya xaafuwan lo"es keehippe.

abeeti hanna na'iyaa mayyido bootta mayyoyi lo"eesi gooppite! inaara keehippe lo"eesi booxxidi. hegaa gishshatawu bootta mayyoyi ubbakka keehi lo'ees.

Koriidderee oosoy oosettidaagee lo'ees gooppitte! Ogiya doonan kasegaappe loytti oottiis ha'i.

Hason kattay mal"ees gooppitee! Missimmiddi qassi hagan tukkiya uyiyode ayba lo'ees giidetti hegaa gishshawu ha keettaa taani dosays.

Wogga dembbaani qassikka a mataani ogee kiyidaagee asayi pude simmidi biyagee beettiiddi de"es.

Abeeti ha laybireeriya zino gelada taani garssaani xeellaa xeellada aggaas. Lo"eesi gooppite bootayi uttanaayyo giddon qassi haniya oydee des.

Ha ogiyaa matan eqqida mittiya loyttada ayfaasu, ha laytti kaseegaappe loyttada ayfaasu, ogiyaa matan eqqa wottaasu yatada bawu a.

boynaara shukkariyaara naa"aa issi bollaa sayniyaan woottidi asay maanayoo asay sintta atti uttiis.

issi lanqqetiya sohuwani mitay qanxxetidi qassika aybinne baawa giidi kataa zeriyo soho malatidi giigi wotiis.

Daro buquray de'iyo keettay asay gelidi ekkidi kiyidi qassikka bantta miishshaa kareeni wottidoogaa immiddi beettes.

Hagee sulssoy asay miyode waati mal'ees giidetii? qassikka miida asaa oychiyode loyttidi odees ha keettan de'ees.

Issi orgge eqqidaaga mishiriyaa oykkada eqqaasu. Qassikka issi yelagaanay issi miishshaa payddidde dees.

Issi boottaa caammay xoqqu giidaagee qassikka mata wode kidaaga malattes, iitaa lo"ees.

Naa"u macca naati issi bolla lo"ida bootan uttidi miiccidi beettoosona. he heeraani ufayttiide doosona.

Ortodookissiyaa woossiyoo keettaa karen boottaa maayida asay eqqidi uttiis baggay qassi utti wottiis.

issi na'iya de'iyaara huuphiya naatuuga giigisayde de'awusu. Akka cora naati I matan dees.

Wogga 'biippeenne' qassikka a matan 'komadiinoynne' eqqida saaxinee maayuwa yeggiyoogee a matan de'ees.

Issi manggoy deiyaara gigada qassikka hayttaa baagaakka loyttada oykka wottara beettawusu. Inaanikka ayfekka de'ees.

Koriidere limaatee oosettidi wuridaagee geeyyi wottis ubbasaappekka qassikka hemettanawu injjida bootay sugettiidde de'es.

ha bitanee nu shooron de'ees. qassi anaara yiyya aayyia hana taassi aayye michchiyo hegaa gidiyo gishshatssi naa''ati erettoosona.

Hagaani qumaa kattiyaa maashiniya kattaa katti kessidi qassikka asay maanaassi giigida bootan wotti wottis.

Ha sohoy giigidi oosettidi wuri wottida bootaa. Katta zeranaagaa kanchchee attisi mulebay wuris.

Issi wogga keettani asay uyiyoo ushshay qassikka dumma dumma asay bayoo xaqamettiyoo iqay shiiqi wottidaagee dees.

Wolayttan muchchuwa giya kattay tana aybba mal'ees giidetti. Ha''ikka hagaa be'itte maydda de'aysi. Hegaa gishawu gays.

Issi manggo de'yaara hara manguwaa ubbaappe lo'awssu hanna. Waanada gigadekko qassika ayfiyakka loyttada ayifa uutasu a.

Ha timirtte keettaay kexoosappe takkiis shin ha'ikka aynne hanibeena. Li'iis beniga mala luxissiyaagetikka loyttidi luxisoosona.

Issi aaway paraa giyaa efi essidi qassikka issoy miishshaa paydid beettidi dees.

Ossi bitanee huttu oottidi bullukkuwaa kiriyaa aattide dees woykko bullukkuwaa giigisiidi dees.

Wogga jarkkaniyan qassikka uyyiyo haattay uttidaagee arkkaniyaa tookkida aayyiya ekkada baydde de'awusu.

Cora asay eqqi wottidaagee dumma dumma iqaa shammidi issi keettappe ekkidi karen eqqiis. Qassi keetta gidonkka iqqay kummi wottidaagee beettees.

Issi naa''u naati worqqatan xaafettidi keettaa bolan laxafetti wottida xaafuwa nababiiddi doosona.